Salo banka kalilli mboŋɔ ka bɛ gbabi la dapaɣ'piɛla bɛ zaa nyɛla paɣaba mini dabba ka bɛ nyɛla gbampiɛla n nyɛba ka bɛ niŋla suhupiɛlli n tam palli zuɣu.

Niriba ata n zaya ŋɔ ka polinsi ayi be bɛ puuni n ti pahi sooja bɛ zaɣa yino kam pirila namda sabinli ka bɛ nyɛ ban pili zipila ka sooja maa nyɛ ŋun gbibi marafa ka lora nima ayi be bɛ nyaanga.

Dabba ni paɣaba n wari wahi ŋɔ ka dabbaata nye ban ʒi tiŋa do so gba nye ban pahi bɛ zuɣu n wari waa ŋɔ ka biso gba ʒi sunsuuni lala bii maa yela daliya din kama nye zaɣdozim ka o so jinjam din gba kama nye zaɣpiɛlli.

Yili n baɣi kom ka yili maa nyɛ zaɣi dozim ka bi niŋla kodoriko puuni ka niriba garita niriba ayi nyɛ ba do so n yɛn gari ka nyɛ ŋuni pili la zupiligu ka wuɣila o bɔɣiri zuɣusaa.

Salo n nyɛ ban za zuɣusaa ka nyɛla paɣaba ni dabba ka bi puuni so nyɛ ŋun kpa ninkpara ka teebuli zala bi tooni ka buku nim pa di zuɣu ka shɛba nyɛ ban gbubi buku nim maa n wuɣi wuɣi li n zaya.

Bia n tam loori kurili zuɣu saa ka loori maa nye din be kom puuni ka chamsi duri nye din koɣili koɣili ka bia nye ŋun bi ye daliya. Ka o sola jinjam ka jinjam maa kama nye zaɣi sabinli.

Awuraba paɣaba nyɛla bini zi ashibiti duu puuni bi nyɛla paɣaba ata ka paɣa yino gbubi bi' lɛɣu n mali o n suaŋdi garo zuɣu o ni mali o suaŋdi gari shɛli zuɣu maa tima n nyɛ dini tamtam di zuɣu.

salo ban kalinli nyɛ bibaa anɛi n-ʒiya bɛ ʒila duu puuni ka teebuli nima nyɛ din za bɛ tooni ka bɛ nyɛ ban ʒi kuɣisi zuɣu ka bɛ yino leei za zuɣusaa n-yɛri ba yɛltɔɣa.

Paɣaba n bɛ ashibiti duu puuni ka paɣa so pɔbi la nyɛ pɔbirigu ka pili la zipiligu ka gbubi shariga ni o zaŋ chibi paɣa so lala paɣa maa gba ʒila kuɣu zuɣu ka gba nyɛ ŋun pɔbi nyɛ pɔbirigu lala paɣa maa zaŋ la ninkpara n shabi o liiga nyɔɣu ni.

Salo ban ka kalinli n bɔŋo bi nyɛla musilim nima ka za bi jama duu gbuni ka di tiŋli na lɔra nim nyɛ din zaya lɔra nim maa kama nyɛla zaɣa sabila ka salo maa puuni shɛba nyɛ ban pili zipila.

duu n bɔŋɔ ka kuɣu ʒɛya ni teebuli teebuli maa zuɣu jiŋlaa tammi ni kapu ka duu maa dikpuni kama nyɛ zaɣ sabinli ka fulaawa gba nyɛ din bɛ duu maa larigi ni ka di kama nyɛ zaɣ vakaɣali

Salo n zaya ŋɔ ka di nyɛla bi gbiri la salima ka bi zaɣi yiniga kam yɛla dabiba do so n za kum kuni zuɣu ka yiɛla liiga piɛlli bi zaɣi yino kam yɛla gbaŋ sabila ka so yiɛ liiga sabinli ka pili la zupiligu.

Salo n zaya ŋɔ bɛ nyɛla gbampiɛla ni gbansabla ka bɛ sheba nyɛ ban gbibi gaɣa ka gbampiɛlli so nyɛ ŋun be tooni n zaŋ o gaɣali n taɣarila kom do'so gba be bɛ puuni ka nyɛ ŋun gbibi gaɣali gaɣali maa nyɛla zaɣa sabinli ka di liŋa lee nyɛ zaɣa piɛlli.